Shiri imwe chete inonzi rukodzi. Shiri iyi ishiri yemhando ihombe uyezve yakavhura mapapiro ayo. Inemutumbi uneruvara rutema uyezve unemusoro muchena nemuromo uneruvara rweyero.

Vakadzi vaviri vechitema vakuru varikufamba vari padivi nepadivi. Mumwewo akabata chigumbu chemvura yekumwa. Umwe akabata bhegi ritema , úmwe ane bhegi resirivha. Vakapfeka nhumbi dzakareba.

Shangu imwe chete yemwana wechidiki, shangu iyi yashakara uyezve yakasviba yakagadzikwa pasi pachena, uyezve pasi payo peshangu iyi pachena, iyo ine ruvara rutsvuku nebhadhi rinouya richibata gumbo.

Vanhu vari kufambi mukati menharaunda ine misika yakawanda yakateedzana imwe yakasungirirwa masumbirena uyezve mukati memigwagwa umu mune vanhu vari kuita besanwa vamwe vachienda vamwe vachidzoka.

Tambo itsva ineruvara rutema, uyezve inepekuisira kumadziro kumagetsi. Ineruvara rwesirivha yakagadzirwa nesimbi. Tambo iyi yakagadzirwa nepurasitiki uyezve ichitsva inobvisa magetsi ichiisa mumushina.

Ruva rakagadzikwa panze padyo nemudhuri muchena wemba. Ruva iri riri mugaba rakavakwa nesimende uyezve ruva iri rine ruvara rwegirinhi namaruva ane ruvara rweyero.

Chivakwa chirikuvakwa chisati chapera chemba uye chirikuvakwa nezvitina zvineruva rwe gireyi. Pamberi pechivakwa ichi panemajecha akawunganidzwa akaiswa matombo mudivi mawo. Uye pane waya yemagesti irikubudikira.

Musika wakavakwa nemapango uye wakavharwa nemasaga machena uye pamusika apa pane muriwo nehanyanisi dzine ruvara rwegirinhi uye pane chikwangwari chichena chikanyorwa nemavara matsvuku.

Mudziyo unoshandiswa mumba inotandarirwa unorongedzerwa zvivhiti-vhiti. Mudziyo uyu une ruvara rutema uye una magonhi ana mubato yesirivha uye yakagadzikwa pasi pane samende.

Musikana mumwe chete mutema mushava akatorwa mufananidzo nedivi rimwe. Akapfeka nhumbi tsvuku uyezve akarukwa musoro wake zvakati tsepete zvakanaka zvichiuya zvichirembera kuchiso chake zvakaiswa zvuma.

Chipukanana chinozivikanwa nekuti mbuya muderere. Chine ruvara rwegirini uyezve china makumbo mana anenge akatsika pasi choita makumbo maviri anenge akasimukira mudenga uyezve chiri pasi pana mavhu.

Chipukanana chiripahunde raruva, chipukanana ichi chineruvara rwakanoita bhurauni netwuchena, chanamakumbo mana uyezve chakamhara paruvara rineruvara rwegirini.

Nharaunda ine dzimba uye nemugwagwa uri kufambira motokari imwe chete ine ruvara ruchena uye pane chinhambo pane vanhu vari kufamba uye nemiti irimo ine mashizha egirini.

Zvivakwa zvakavakwa zvine ruvara rwegirinhi zvimwe zvine ruvara ruchena uyezve kune mugwagwa. Kumhiri kwemugwagwa uku kune miti yakakura ine ruvara rwegirinhi uye nepane nzimbe dzishoma asi dzine mashizha egirinhi.

Ruva rine ruvara rwegirini namado- mado ane ruvara ruchena ari mukati megaba rine ruvara rwegireyi. Uye ruva iri rakagadzikwa panze pakavakwa nekongiriti ine ruvara rwegireyi

Mukomana mumwe chete ari mukati menhandare akapfeka chikabudura cheruvara rwebhuruu uye neshati ine ruvara rwebhuruu ari mutema wechidiki akakwakukira ari mudenga uyezve kudivi kune vakagara pasi vari vakomana zvakare vechidiki varikuwokera.

Vakomana vatanhatu vari mukati menhandare yekutambira mutambo webhora. Vatatu vakamira vatatu vakatonona. Vashanu vakapfeka nhumbi chena dzineruvara rwebhuruu uye neruvara rutsvuku pazvikabudura zvavo. Umwechete akapfeka zveyero kuratidza kuti ndiye mubati webhora.

Mabhokisi ane ruvara rwebhurauni. Mamwe akavharwa nemabhokisi ane ruvara ruchena, ane ruvara rweginhi akanyorwa nemavara machena. Mumabhokisi umu muna maremani ane ruvara rweyero ari kutengeswa.

Moto wakabatidzwa papfihwa uye wakaiswa simbi pamusoro. Una marasha ari kubvira uye pane nyama iripo yakawanda yemombe neyenguruve iri kugochewa uye pane ruwoko rwomunhu mutema ruri kubudikira.

Mureza wenyika ye Ijipita mureza uyu une zvikamu zvitatu, chikamu chekutanga chine ruvara rutema, chikamu chepiri chine ruvara ruchena, chikamu chetatu chine ruvara rutsvuku, pachikamu chepiri ruchena apo pane mucherechedzo weshiri ine ruvara rwegoridhe.

Mapenzura matsva achirimukati mebhokisi mawo. Mapenzura awa anemavara akasiyana siyana. Bhokisi iri rine mucherechedzo webhiza rakanyorwa nemucherechedzo wemavara emapenzura arimukati.

Musikana mutema mushava, akatorwa divi rimwe chete akapfeka mhete. Uye zve arimukati memba yekugadzirwa musoro akagadzirwa vudzi rake rikaiswa pemu. Uye zve akapfukidzwa jira ritema.

Varume vaviri varimukati menhandare yekutambira mutambo wekarati. Varume ava umwe akapfeka nhumbi chena nebhande ritema, umwe akapfeka mutarauzi muchena nehembe yebhuruu nebhande ritema.

Chanza chemunhu mutema, chakabata chigero chikudu chineruvara rwegirinhi. Uyezve panogera pachona paneruvara rwesirivha chakagadzirwa nesimbi. Uyezve akapfeka nhete muruoko rwake.

Kamuri inamasofa ebhurauni namapiro aneruvara rwegoridhe. Uyezve pane tafura rineruvara rwebhurauni pamusoro paineruva riripo rineruvara rwegirini.

Ndiro imwe chete ine ruvara rweyero nemupendero une ruvara rwebhuruu. Yesimbi yakagadzikwa patafura yegirazi. Ine chikafu, mune sadza nemutsipa nezvemukati mehuku zvakaiswa supu.

Chituru chimwe chete chitsva chakagadzirwa nemuti chine ruvara rwebhurauni. Chakagadzirwa pamusoro pamapango emuti akachekwa chekwa matsva.

Chitoro chine zvinhu zvitsva zviri kutengeswa kusanganisira zvigayo uyezve nemishina inodagadziramagetsi. Mushina uyu unodirwa dhiziri uyezve uneruvara rutema, imwe mishina yachona ine ruvara rutsvuku.

Motokari dzirikufamba mukati memugwagwa, imwe imhando yechidiki ineruvara rwesirivha kouya dzinotakura vanhu dzamabhazi. Imwe irineruvara ruchena imwe irineruvara ruchena neruvara rwebhuruu pazasi pacho.

Motokari mbiri dzakakura dzinoshandiswa pakutakurisa zvinhu uye dzichiri itsva. Imwe ineruvara rutsvuku imwe ineruvara rwegireyi neruvara rwutsvuku kumashure kwayo, uye nemavhiri mahombe matema.

Chirimwa chenzimbe chiri paseri pemba iri kubudikira. Chirimwa ichi chine ruvara rwegirini uyezve namamwe mashanga ava neruvara rwebhurawuni.

Ruoko rwemunhu wechitema uye ane ganda rakatsetseka ruoko urwu rwuri pajira rine ruvara rwekirimu nemitsara mitema nemitsara yakaita mitsvuku asi uri mutete.

Mureza wenyika une zvikamu zvitatu kubva kuruboshwe kuenda kurudyi asi zvikamu izvi hazvina kuenzanirana. Zvikamu zviviri zviri kumucheto zvidoko doko tichienzanisa nechikamu chiri pakati. Zvikamu zviviri zviri kumucheto zvine ruvara rwegirinhi. Chikamu chepakati chakakura chine ruvara ruchena.

Sango rine mauswa mashomanene uye roita chikomo chiri padivi chine miti nemakwenzi ane mashizha eruvara rwegirinhi uyezve chikomo ichi chidoko uye chine masora avakuoma ane ruvara rwebhurawuni.

Vakomana vatanhatu varimukati menhandare yekutambira mutambo webhasiketibhoo. Vatatu vakapfeka nhumbi dzebhuruu, vatatu vakapfeka nhumbi dzeyero. Uyezve vashanu vakamira vachiwokera akapfeka nhumbi dzeyero achikanda bhora.

Shangu imwechete yechirume. Yakagadzikwa pasi panejira rinamabhokisi mabhokisi. Ineruvara rwegireyi. Shangu iyi pasi payo paneruvara ruchena uyezve ineruvara rwebhuruwu mutumbi wayo, neshinda yekusungisa ineruvara rwebhuruwu zvakare.

Zvipukanana zvakawanda zviripa pahonde yemuti wakatemwa karekare wakuwora ineruvara rwe gireyi. Zvipukanana izvi zvineruvara rutema neruvara orenji ,uyezve zvakawanda panzvimbo imwe chete

Chikafu chakapakurwa chirimundiro. Munemupunga muchena wakawanda, uyezve nemuriwo wemombe wakaiswa supu. Uyezve wakatsvukira zvakaita bhurawuni.

Shiri inonzi chiremwa remwa yemusango. Shiri iyi ina mapiro akabatana asina mambava. Shiri iyi inoonekwa husiku. Ine mbava machena uyezve ina maziso matsvuku.

Mushina unoshanda namagetsi kana namabhatiri pakushambadza napakusheedzera kuti inzwi riinde kure rinzwike zvakanaka. Mushina uyu une ruvara rutema uyezve uchiri mutsva.

Vatamba vaviri varikuratidzira mitambo wetsiva. Vakapfeka nhumbi dzichena nebhande ritsvuku uyezve vatema. Kumashure kwavo kurikubudikira mudhuri wemba uneruvara rwebhurauni nekirimu.

Shiri chena yagara pabazi remuti wakaita girinhi. Shiri chena iyi ine ruvara rweyero yakada kufanana neremoni kubesu kwaro nekumusoro kwaro uyezve pane denga rakaita ruvara rwebhuru.

Tende rimwechete rakadzimikirwa pasi panevhu ritsvuku. Tende iyi ine ruvara rwebhuruu uye yakavhariwa uye yakanyorwa pamusoro payo navara machena. Kumashure kwetende iyi kuri kubudikira zvimbuzi zvine ruvara ruchena.

Mushina muchena mumwe chete unoshandiswa pakusona nhumbi wakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rwebhurawuni uyezve mumba mauri mune ruvara rwebhuruu.

Gaba repurasitiki rine ruvara rwegireyi uyezve rine muvharo une ruvara rumwecheterwo. Gaba iri rakanyorwa neruvara ruchena. Rakagadzikwa pasi pakavavakwa nekongiriti ine ruvara rwegireyi, uyezve pane mudhuri une ruvara rutsvuku.

Imba huru yakavakwa nesamende ineruvara rwe gireyi, uye inemarata aneruvara rwe gireyi zvakare. Pamberi pemba iyi panemuti umwe chete wemumango unemashizha egirini nemuchekechera we bhirawuni. Uye pane pindu rinemuriwo nema hanyanisi.

Mureza wenyika une mitsara miviri. Umwe uri pasi une ruvara rwegoridhe uchicheka pane ruvara rutsvuku umwe mutsara uri kumusoro uchicheka zvakare pane ruvara rutsvuku. Pakati pana mabhokisi maviri akapesaniswa ane ruvara rwegoridhe.

Mabheke echidzimai akagadzirwa neshinda, akagadzikwa pamatombo nepamaruva. Mamwe ane ruvara rwepingi negirinhi, mamwe ane mitsara michena neyepepuru, mamwe ane ruvara rwegirinhi.

Chitoro chinotengeswa zvinhu zvinoshandiswa pakuvaka zvemumba uye panze pane zvakarongererwa mataira anoiswa pasi mumba. Uye pane vanhu varikufamba pamberi pechitoro ichi.

Motokari dzinoshandiswa pakuchera makomba nepakugadzira mugwagwa dzakamiswa mudivi memugwagwa dzine ruvara rweyero uye dzasakara uye pane muti uripo padivi une mashizha une ruvara rwegirini.

Shangu mbiri dzakagadzikwa pasi pachena. Shangu idzi dzineruvara ruchena kunze nerutsvuku , netambo dzeruvara rwe bhuruu. Mukati madzo shangu idzi dzine ruvara rwakaita bhuruu yakasvibira.

Vasikana vana vari mukati menhandare yekumhanyira. Vari kumhanya. Vaviri vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwebhuruu. Umwe akapfeka nhumbi dzine ruvara rwepepo. Umwe ane nhumbi ine ruvara rwepepuro ine mitsara michena.

Mudhuri wakapoteredza chivakwa chine ruvara rwegireyi uye mukati memudhuri uyu mune miti ina mashizha egirini. Mudhuri uyu une ruvara rutsvuku uye namasimbi akapendwa neruvara ruchena.

Mukomana wechidiki ari mukati medhorobha akabata zvidhori zviviri chimwe chine ruvara rebhuruu chimwe chine ruvara rwepingi nebheke rine ruvara rutema. Ari kufamba akafuratira ari mukati medhorobha.

Turusi mana akagadzikwa pasi paneruvara rwekirimu uye pakasakara. Maturusi aya anosanganisira badza rinemubato wepuranga wakareba, nebhemba nebanga, uyezve nechekuchekesa sora.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvamagitare zvekuridza. Mune munhu wechirume akabereka bheke ari mutema akafuratira. Mune magitare emhando dzakasiyana siyana akaturikwa mudenga. Mamwe ane ruvara ruchena nerutema. Mamwe ane ruvara ruchena neruvara rweorenji.

Vanhu vanomwe vakamira vachitorwa mufananidzo vachinyemwerera. Vatatu vakapfeka nhumbi dzekereke dzine ruvara ruchena namabhachi matsvuku nenguwani tsvuku uye pakati pavo pane varume vatatu vamwe vakapfeka zvitema.

Vhiri rimwe chete riri pamotokari ine ruvara rwebhuru. Vhiri iri rine ruvara rutema uyezve riri kuratidza kuti rave tsaru rambofamba uyezve rakanyorwa nemavara machena.

Vanhu vari mukati medhorobha mune midhuri nezvivakwa zvakakura zvakareba zvichienda mudenga vamwe varikufamba vamwe vakamira vari kumucheto uyezve pana miti yakakura zvakare ine ruvara rwegirini.

Musikana mutema ari kunyemwerera zvikuru. Akapfeka nhumbi ine mucherechedzo webhiza ina mawoko marefu. Uyezve akapfeka mhete muhuro make. Musoro wake wakarukwa zvakanaka.

Vasikana vatatu vatema vari mukati memba yekutambira mutambo webhora musikana ari pakati akabata bhora rine ruvara rwebhuruu neyero vasikana ava vakapfeka hembe dzitsvuku uyezve vakarukwa misoro yavo.

Ruoko rwumwechete rwemunhu wechitema. Rwakabata michero. Inodanwa kunzi richi. Muchero iyi yakaunganidzwa mubhasikiti repurasitiki, uyezve ineruvara rwutsvuku, rwakanochenerukira.

Chidziro chakapoteredza ruvazhe, chaka dhirowewa uyezve chaka pendewa neruvara rwegireyi neruvara ruchena, bvacha dhirowewa vana vaviri vakabata mabhuku uyezve neruva.

Michero yakagadzikwa patafu yepuranga, michero iyi mina uyezve iri yerudzi rweguava, muchero umwe wacho wakachekwa nepakati kuratidza modzi iri mukati uyezve neruvara rwakatsvuka mukati.

Mabhuku ekunyorera akawaridzwa pasi pane jira rine ruvara rutsvuku neruvara rutema. Mabhuku aya akanyorwa pamusoro pawo neruvara rutema uyezve rine makara makara anosanganisira pepuro, bhuruu, orenji nechena

Vakomana vasere varimukati menhandere yekutambita mutambo webhora. Vaviri vachona vakachekwa havasikunyatsokubudikira asi vamwe vavo vakapfeka hembe dzebhuruu dzekutambisa mutambo.

Shangu imwechete yemwana wechidiki. Yakagadzikwa pasi paneruvara ruchena. Shangu iyi isharu iyezve yashakara. Pasi payo paneruvara ruchena, mudivi mayo ineruvara rwegirinhi, kumashure kwayo zvichidziva kumberi ineruvara rweorenji neruvara rwegirinhi.

Makudo maviri mahombe ane maziso mahombe. Ane ruvara rwebhurawuni uyezve ane makushe. Rimwe rine makushe ebhurawuni rimwe rine makushe matema. Makudo aya ane maoko matsvuku asina mvere.

Imba inechidzidziro chineruvara rwekirimu uye kuzasi kwacho chakapendwa neruvara rwemeruni uye pane pekuisira mota pane denga rineruvara rwegirini uye pamusoro pane mushini unoshanda nezuva unodziyisa mvura.

Bheji rakanyorwa nezvitema rine muchira muchena. Rine mabazi maviri emaruva ane girini. Rimwe rine girini nezvitsvuku, rimwe rine girini nezveyero. Uyezve pane nguwani inopfekwa namadzimambo.

Zvikepe zviviri zvirimukati megungwa. Chimwe chikepe chineruvara ruchena chimwe chachona chineruvara ruchena neruvara rwegireyi. Uyezve zvirimumvura. Padivi pazvo panemureza uripo.

Chitoro chinotengesa nhumbi dzechidzimai. Panze pechitoro apa panechidhori chinemufananidzo womudzimai chakapfekedzwa nhumbi inamavara-mavara anosanganisira ebhuruu, machena neebhurauni.

Besu remotokari chena riri kubudikira iri kufamba mumugwagwa uye kumativi kwemugwagwa uyu kuna maruva nemiti ina mashizha egirini. Kumucheto kwemugwagwa uyu kwakapendewa neruvara ruchena neruvara rutema.

Vanhu vaviri vari mukati memba ye hofisi inoshandirwa. Mumwe murume, mumwe mukadzi. Murume akapfeka nhumbi dze bhuruu uye mukadzi akapfeka nhumbi ineruvara rutema. Uye akapfeka magirazi ne siketi ineruvara rwe girinhi.

Vakomana vatatu, vatema vakamira mumba makashongedzwa nemicheka ine mavara akasiyana - siyana. Micheka iyi inosanganisira mitsvuku, michena yebhuruu nezvibharumha.

Shangu imwe chete yakagadzika pasi ine ruvara rutema mukati neruvara ruchena kumucheto kwaro. Rine bhande rimwe chete tinobata gumbo rine ruvara ruchena. Shangu iyi yakagadzikwa pasi pano ruvara rwegireyi.

Madzimai nevarume varimukati mekereke. Marume vakamira kudivi ravo vakadzi vakamira kudivi ravo. Vazhinji vakapfeka nhumbi chena dzechipositori dzinemaduku nemawoko marefu vamwe avana vakapfeka wo nhumbi dzavo.

Motokari hombe inoshandiswa pakutakura majecha kana matombo uye yakakura. Ine ruvara ruchena uye ina mavhiri machena nemitsetse mitsvuku nemichena mudivi mayo.

Chitoro chinoratidzira zvinhu zvirikutengeswa kusanganisira nguwani dzechikadzi namabheke echikadzi nemhete, uyezve pane tafura chena yakagadzikwa zvirikutengeswa.

Musikana wechidiki akamira pedyo nemudhuri wakashakara une ruvara ruchena uye wakanyorwa namavara matema musikana uyu akapfeka nhumbi ine ruvara rwepingi uye ine tambo dzinouya dzichirembera kumakumbo kwake.

Varume vaviri varimukati menhandare yekutambira mutambo weCricket. Vaviri ava ndevechichena uyezve vakapfeka nhumbi dzitema dzinamoko marefu.

Mushina mutema wemagetsi wakagadzikwa patafura mukati memba. Mushina uyu una mabhatani machena uyezve wakanyorwa neruvara ruchena. Mamwe amabhatani aya ane ruvara rweyero neruchena.

Mabheke mana akaiswa patafura yakawaridzwa jira rine ruvara rwepingi. Rimwe bheke doko rine ruvara ruchena neruvara wepepuro. Rimwe rine ruvara rwebhurauni neruvara rwekirimu. Mamwe ane ruvara rwebhurauni zvakare.

Nyoka imwe chete iri mumuti inozivikanwa nezita rekuti kobhura yakapamhamha kumusoro kwayo uku. Ine ruvara ruchena padumbu payo pamusana payo ine ruvara rutema, uyezve iri mumuti une mashizha ane ruvara rwegirini.

Dzimba nhatu dzakabatana-batana. Dzakavakwa nesamende ine ruvara rwebhurauni uyezve dzina marata ane ruvara rwesirivha uyezve panze padzo pana mahuswa mamwe akapiswa mamwe acho akaoma ane ruvara rwebhurauni.

Musikana wechidiki ari kufamba mukati memba achiratidzira zvipfekwa zvake uye akapfeka nhumbi yakagadzirwa nejira rezambia. Nhumbi iyi ine mavara eyero namavara egirinhi uyezve bendekete rake rimwe riri panze.

Shiri mbiri dziri padendere rakarembera kubva mumuti. Imwe iri mukati medendere imwe iri pamusoro pedendere. Dzine ruvara rwebhurauni imwe ine ruvara rweyero mumusoro, uyezve dzakarembera pabazi rina mashizha egirini.

Musikana mutema, akapfeka ngundu mumusoro make uye ane vhudzi tema rakarembera kumusana kwake, akapenda kumeso kwake, akapfeka nhumbi tsvuku uyezve akabata musoro wake noruoko rumwechete.

Mifananidzo mitatu yomudzimai mumwe chete yakabatanidzwa iri mitatu, umwe akatarisa kumberi, umwe akatarisa kudivi, umwe akafuratira. Akapfeka nhumbi ine ruvara rwegirini iri yeresi uyezve nemhete yakakura. Mumusoro akarukwa bvudzi rake neshinda tema.

Dzimba dzakaturikidzana turikidzana dzinogara vanhu uye nharaunda yachona yakasviba inetsvina uye pane mutariko uripo wakayanikirwa nhumbi. Mudhuri umwe uri pedyo une ruvara rwegireyi uye nemucherechedzo wemunhu.

Gitare rimwechete rakagadzikwa pachituro chemumba chineruvara rwutema. Gitare iri rineruvara rwebhurauni uyezve rinemabhatani akagadzIrwa nesirivha uyezve madziro emumba umu akagadzirwa nematombo.

Ruoko rwemunhu wechitema mushava. Rwakabata tuhove tuviri mukati meruoko rwake. Uyezve kumashure parikubudikira neti rekubatisa hove.

Zvuma zvitsva zviri mukati mechitoro nemhete dzemumaoko nezvuma zvemuruoko nemhete nezvuma zvemuhuro zvitsva zvakanamirwa zvipepa zvinoratidza mutengo wazvo uye zvakagadzikwa pamabhokisi ane ruvara ruchena noruvara rutsvuku.

Mugwagwa wakakura mune motokari dziri kufambira madziri. Kumucheto kwemugwagwa kune vanhu vari kufamba uye kune miti yakakura ine mashizha egirinhi uye pakati pemugwagwa uyu pane muti mudiki uchiri kukura.

Musikana mutema akagara pasi mukati memusha. Musikana uyu anetsiye dzakareba uye akapenda kumeso. Akapfeka nhumbi inemitsara-mitsara yemichena nemitema uyezve akapfeka mhete yakareba.

Chimudhudhudhu chidiki chezera remwana wechidiki chineruvara rwebhuruu, gireyi pasi neruvara rutema panobatwa nemaoko uyezve unetambo tema yakamoneredzwa padivi yemagetsi.

Mabhazi ari mukati mechiteshi chinomirirwa mabhazi uye mabhazi aya maviri. Rimwe rine ruvara rutsvuku neruvara ruchena uye rine ruvara rwebhurawuni. Rimwe racho riri pamberi rine ruvara rwebhuruu neruvara rwepepuru neruvara ruchena.

Ruva rimwechete rakaiswa mugaba rakagadzirwa nesamende. Gaba iri rakarebenuka uyezve rineruvara rwakanoita kunge rwegoridhe. Ruva ririmukati umumu rinamashizha akanoita kunge tsono aine ruvara rwegirinhi.

Chuma chechidzimai chakagadzirwa nemucheka une ruvara rweyero, bhuruu, pingi nepepuro uyezve chakaiswa pachimudhori chakapfeka hembe yepingi uyezve chuma ichi chakagadzikwa pamusoro.

Ndiro imwe chete ine ruvara rutema yakanoita gomba yakagadzikwa pamusoro pejira rine ruvara rutema zvakare. Mukati mendiro iyi mune chikafu chirimo mune nyama yakabikwa ine supu iyi nyama yemombe.

Mudziyo uri mukati mekamuri. Mudziyo uyu unoshanda pakuchengetedza chikafu kuti chisaora uyezve mudziyo uyu une ruvara rwebhuruu kunze kwawo uyezve negonhi rine ruvara rutema kumupendero kwawo. Une magonhi maviri.

Mifananidzo mitatu yomusikana mutema akanyorwa nyorwa pabendekete pake. Kuimwe wakatorwa akafuratira. Umwe akatorwa akatarisa kumberi. Umwe akangotorwa chibande chezvirukwa zvake. Uye akarukwa musoro neshinda tema.

Motokari hombe dzinoshandiswa pakugadzira migwagwa, kana kuchera makomba kana pakuchera zvicherwa yakamiswa kumucheto wemugwagwa uyezve yasakara .Ine ruvara rweyero uye nemavhiri matema.

Murume mumwe chete ari kufamba mudivi memugwagwa. Murume uyu akapfeka shangu dzekupfekera gumbo dzine ruvara rwebhurawuni. Uyezve akapfeka nhumbi dzine mawoko marefu dziri dzitema.

Mushina unoshanda nemagetsi unogaya nyama wakagadzikwa pasi pafurowo chena uye pane kadhibhokisi remushina uyu riripadivi. Mushina uyu wakagadzirwa nesimbi uye une tambo inoenda kumagetsi.

Mushina unoshandiswa nanachiremba nanamukoti. Mushina uyu une tambo tema uyezve nesimbi. Pane bhokisi rinoiswa mushina uyu warinotengeswa iri.

Mhuka yemusango inonzi furiramudenga. Iri mukati mesango rakachena risina huswa uyezve nemiti yakafa. Furiramudenga iyi ine mutsipa murefu nemusoro une muromo wakarebenuka. Ine mavara akaita mabhokisi bhokisi ari ebhurauni namachena.

Vakomana vechidiki varefu vatema varefu varimukati menhandare yekutambira mutambo bhora. Varikutamba vachifara vachiseka. Mubati webhora akapfeka nhumbu dzebhuruu uyezve namavara machena vamwe vakapfeka zvebhuruu nemavara egireyi.

Shangu dzitsva dziri muchitoro chekutengesera. Dzimwe dzine ruvara rwebhuru dzimwe dzine ruvara rwegoridhe dzimwe dzine ruvara rutema uyezve mune bvudzi rinoshandiswa pakurukwa vanhu musoro.

Vakomamana vechidiki vakagara pasi vari mukati mekereke. Vakapfeka nguwani dzine ruvara ruchena neruvara rutsvuku. Uyezve namarokwe marefu machena ane maoko marefu zvakare.

Shangu imwe chete yechidzimai yerudzi rwegogo yakagadzikwa pasi pane mataira matema namachena shangu iyi ine bhadhi rine ruvara rweyero uyezve nezvino penya penya mukati mayo ine ruvara rwakachenerukira.

Mureza wenyika una mavara matatu uchibva pasi uchikwira kudenga. Ruvara rekutanga rutsvuku. Ruvara rwechipiri nderwe bhuruu. Ruvara rwetatu ruchena uyezve rune zvinyorwa zviri padivi zvine mavara aya.

Mukomana wechidiki akamira pamadziro emba, madziro awa ane ruvara rwakanoita pepuru yakachenurikira uyezve pane gedhe rehwindo rine ruvara rwegireyi , uyezve kunze kwayo imba iyi ine ruvara rwakanoita yero.

Mhuka imwe chete iri mumvura inodanwa kunzi kamba. Kamba iyi yakakura zvikuru. Ina maziso ane ruvara rutema uyezve namakwamba makwamba ane ruvara rutema. Padumbu paro ine ruvara rwakaita kirimu.

Ingwe imwe chete yakavhura muromo wayo kuratidza mazino ayo ari mukati machena mapfupi ari pamberi nemazino mana akakura akabudikira. Rurimi rwayo rune ruvara rutsvuku.

Zvuma zvechidzimai zvakarongedzwa patafura. Zvuma zvemhando dzakasiyana siyana. Zvine mavara akasiyana siyana nosanganisira machena, egoridhe neeyero.

Muti mutete murefu uyezve usati wanyanya kukura irikuseri kwemudhuri wemba uneruvara rwegiriyei. Miti iyi inematavi aneruvara rwebhurauni nemashizha aneruvara rwegirini uyezve pane mahuswa huneruvara rwegirini.

Vakomana vashanu vari mukati menhandare vari kutamba mutambo webhasiketi bho. Vakapfeka zvikabudura zvichena nehembe dzitema. Kumashure kwavo kune vanhu vakawanda zvizhinji vari kuwokera mutambo.

Nhandare yendege, uye husiku. Pane marambi makuru akavhenekera nhandare iyi, imwe ndege ineruvara ruchena yoita muswe uneruvara rutsvuku nerutema

Mudziyo wemumba unonzi poto wakagadzikwa pamusoro pekadhibhokisi. Poto iyi ineruvara rwuchena nemubato wegirinhi. Uyezve poto iyi inemuvharo wegirazi unemubato wegireyi.

Mureza wenyika unemarava matatu, mavara aya anosanginisira mavara matsvuku, neebhuru nechena. Mavara aya ebhuru madiki kudarika mamwe maviri awa.

Makumbo emunhu wechirume mutema akapfeka bhurukwe rine ruvara rwebhuruu uyezve akapfeka shangu dzekupfekera gumbo dzine ruvara rwebhurawuni uyezve yakarebenuka kumberi.

Vakomana vechidiki vakaungana uye vari pamberi pechinosheedzesa chine ruvara rutema. Vamwe vakapfeka magirazi uye vakapfeka nhumbi dzakafanana. Vamwe vane dzichena dzakanyorwa pamberi neruvara rwegirinhi. Vamwe vane zvitema zvakare zvakanyorwa negirinhi.

Vanhu vakagara vakaita mitsetse divi rimwe nedivi rinwe varikutamba mutambo we chesi varí vechidzimai vechitema. Uye kune vakamira kudivi vari kuokera mutambo iyi.

Sango rine miti uye nehuswa. Miti iyi mipfupi uyezve ine mashizha ane ruvara rwegirini, uyezve huswa huri musango umu hune ruvara rwebhurauni uye hwakareba.

Maruva aripasi panevhu namashizha akaworera. Mashizha ava aneruvara rwebhurauni. Maruva aya anemashizha egirinhi namaruva aneruvara rwepingi uyezve anemitanda.

Chirimwa chakaunganidzwa. Chakohwewa chikaunganidzwa chichiri chinyoro. Chirimwa chebhinzi chinodyiwa nevanhu uyezve chine ruvara rwegirini.

Chipukana chinowanikwa mukati mebundu kana mesango chinodanwa nezita rokuti hozhwa. Hozhwa iyi demhe rainayo pamusana payo ine ruvara rwebhurauni nemitsara mimwe yekirimu. Iri pamauswa ane ruvara rwegirinhi.

Mabhuku akarongererwa kubva pasi achikwira kudenga ari pamasherufu mukati mechitoro chinotengeserwa zvinhu zvinoshandiswa mumahofisi kana muzvikoro uye masherufu aya akagadzirwa nemuti.

Nhandare yekutambira mutambo webhora inemachira akawaridzwa pasi mamwe aneruvara rwegirirni akanyorwa nezvichena ,mamwe aneruvara ruchena akanyorwa nemavara masvuku uye zvemunezvikwangware zvisvuku zvakanyorwa nemavara machena.

Mhiripiri yakakura inorimwa nekudiridzira, mhiripiri iyi iripamusika yakasvava iripabepa rineruvara rwutema.

Ruoko rumwe chete rwemunhu mutema ruri kubudikira rwakabata midzi yemiti yakapindana pindana nematombo ane ruvara rwegireyiuye midzi idzi dzine ruvara ruchena. Uyezve nharaunda iyi ine mashizha akaoma akadonhera pasi.

Mushina muhombe uri mukati mefakitori inoita zvekuveza matanda nekumacheka cheka. Mushina uyu une ruvara rwegirinhi uye wasakara nepamwe pane ruvara rutema uyezve pane danda remuti rakaiswapo uri kuda kuchekwa.

Shangu ine ruvara rweranjisi. Shangu iyi ine pasi payo pachena uyezve pane mitara mitara kurutivi kweshangu idzi mitema. Shangu idzi imbiri uyezve dzine tambo dzokusungisa.

Mureza mumwe wenyika yemuAfrica inodanwa kunzi Somariya. Mureza uyu uri kupupurutswa uri mudenga. Une ruvara rwebhuruu yakanochenerukire uyezve pakati pawo pane nyeredzi imwechete ine ruvara ruchena.

Chitoro chinotengeswa zvinwiwa. Chitoro ichi chine ruvara rwebhuru uyezve pane zvinwiwa zvakasiyana siyana zvakarongererwa pamusuwo wechitoro ichi.

Vakomana vatatu varimukati menhandare yekutambira mutambo webasket ball. Vakomana ava vakapfeka nhumbi dzineruvara rwegirini kumucheto kune vanhu vakagara varikuwokera mutambo uyu.

Vakomana vaviri vechidiki vechitema vane miviri mitete. Vakapfeka nhumbi dzekutambisa nhabvu. Umwe une vhudzi rakareba umwe une vhudzi pfupi. Umwe wavo ari kubvisa hembe.

Baba vechikuru vakapfeka hembe yezambiya ina maoko machena uyezve mutumbi wayo ine ruvara rwebhurauni nezvichena. Vari kufamba vari mudhuze nemudhuri wemba.

Motokari imwe chete iri kufamba mumugwagwa ine ruvara rwesirivha uye ine chikwangwari chine ruvara rweyero. Kumashure kwayo kune madzimai maviri ari kufambako uye nezvivakwa zviri kubudikirako.

Bhazi rimwe chete riri kufamba mukati memugwagwa. Rine ruvara regirini. Kumberi kune ruvara ruchena. Uye rakanyorwa namavara machena zvakare.

Murume mumwechete wechitema arikutamba akapfeka nhembe. Uye akapfeka chuma muhuro make chine ruvara rwe bhurauni. Uye nengowani ine ruvara rutsvuku neruvara ruchena. Uye padumbu pake ane mucherechedzo wezvanza.

Mabhodhoro matatu edoro akagadzikwa patafura ine ruvara rwebhurauni uye mabhodhoro aya ane zvivharo zvakasiyana siyana. Mamwe ane chivharo chebhurauni, rimwe rine chivharo chebhuruu, rimwe rine chivharo chitsvuku uye namagirazi okumwira akagadzikwa pasi aripadivi.

Waya yakasakara yakapoteredza nharaunda ina mavhiri matema akaita matutu matutu uye nharaunda iyi ine tsvina uye padivi pane migoro yepurasitiki ine ruvara rwebhuruu

Murume mutema akapfeka hembe dzinoshandiswa pakuita basa. Akabata chipanera uye arikugadzira mota ari pasi payo. Maoko ake akazara girizi.

Chivanze chakapoteredzwa newaya ine ruvara rwesirivha uye mukati mechivanze umu mune mapango akapoteredza akavakirira miti yakarukwa.

Mapadza namatemo akasendekwa pamuti anoshandiswa pakutema miti, mapadza aya akagadzirwa nesimbi uyezve ashakara ,ane mipini yakagadzirwa nemiti, mipini yacho imwe mirefu imwe mipfupi.

Chiso chemunhu mutsvuku chiri kungoburitsa mhuno yake. Mhinho yake yakashongedzwa nemhete yegoridhe uyezve pane mufananidzo wechipembenene pamhete iyi.

Shiri imwe chete iri kubhururuka iri mudenga ine ruvara rwuchena padumbu payo yoita ruvara rwebhurawuni pamapapiro ayo neruvara rwutema kumuswe kwayo. Pazasi peshiri iyi pane ruva rimwe chete rine dzinde regirinhi uye neruva rine ruvara rutsvuku.

Motokari dziri kufamba mukati memugwagwa uye padivi pemugwagwa uyu pakamira bhazi rihombe rine ruvara rwekirimu. Kumucheto zvekare kwakamira motokari ine ruvara rwuchena.

Ruoko rwemunhu ruchena rurikuratidza chidimu cheruoko uyezve pachibudikira zvigunwe zvitatu zvakapfeka mhete, mhete idzi dzichena uyezve ina.

Bhokisi sharu rine maturusi anoshandiswa pakuveza nepavaka matanda uyezve pamaturusi aya pane mamwe akabairirwa mukati mechitsiga chemuti chiri padivi.

Vanhu vari kufamba mukati medhorobha mune zvitoro zvakasiyana-siyana. Zvimwe zvakareba zvimwe zvipfupi uye vakapfeka micheka kumeso kwavo yakavhara mhinho nemuromo uye vari kufamba vachiita besanwa.

zvinyoreso zviviri zvakaiswa pasi pachena. Zvinyoreso izvi zvine ruvara rwebhuruu rwakanosvibira. Chimwe chine ruvara rwebhuruu rwakanoita kakuchenerukira uyezve zvine mivharo.